Suuraa kanarratti kan arginu konkolaataa yeroo baay'ee mana barumsaa ijoollee geessuudhaaf kan fayyadudha. Akkuma arginutti bifa keelloo kan qabu ta'ee bocaanis ta'ee halluudhaan addadha. Akkuma beeknu yeroo baay'ee mana barumsaatiif fayydamna.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru baay'ee kan nama gammachiisudha. Akkuma arginutti namoota kubbaa miilaa gaafa waancaa argatanii mo'anii xumura isaaniirrattidha; kan argaa jirru akkuma arginutti baay'ee namatti tola. Gammachuun isaanii kaan isaanii ni kolfu, kaan isaanii ni gammadu; baay'ee bareedaadha.

Suuraa akkuma agarrutti suuraan kun baay'ee baay'ee bareedaa. Mana nyaataa kana keessatti konkolaataa tokko argaa jirra. Akkuma argaa jirru bakkisaa baay'ee bareeda. Nyaatni isaas immoo kan qophaayee baay'ee bareeda.

Suuraa isa kanarratti kan argaa jirru kun immoo mana keessatti kan affeelame fi gogaa keenya akkatti bareechinu haala kamiidhaan bareechuu akka qabnu kan nu agarsiisudha. Akkuma argitan, ruuziin kun kanaaf filame kan daakamedha. Fuula keenya dibachuuf fayyada. Baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tola.

Asirratti kan argaa jirrummoo buna akkamitti akka danfu agarsiisa. Suura inni duraa, bunatu akaawamaa jira. Isa lammaffaa irrattimmoo abiddarra Jabanaa kaa'anii buna danfisaa jiru, iddoo biraammoo buna kan buufamee fi daabboo argaa jirra. Dhumarratti immoo daabboo muramaa argaa jirra. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama hawwachiisa.

Suuraan as irratti argaa jirru kuni, bara dhaloota kabajuudha. Afuufee bifa adda addaan kan dhiyaateedha. Kan itti qopha'eedha as irraa. Baay'ee bareeda haalli itti qophaa'ee kun. Nama hawwisiisas.

Tole suura kana irraa kan arginuu fi hubannu immoo kitaaba mata duree subii jedhamuun kan barreeffame gaafa ta'u bu'uuraalee ogbarruu Oromoo kan ibsudha. Kan barreesse immoo Fedhasaa Taaddasaa kan jedhamudha. Yaadota garagaraa kan of keessaa qabudha.

Suurri kana irratti arginu immoo dhugaatii mana keessatti qophaa'udha, kan yeroo qophaa'us immoo daadhii irraa qophaa'a. Mana keessanitti haadholiin yeroo baayyee ayyaanaafis ta'ee sagantaa addaa addaaf kan dhiheeffamudha. Baayyee bareeda, baayyee mi'aawas. Kan qophaa'us daadhii irraa.

Fakkiin kun baayyee kan bareedudha. Akkuma arginutti, mana bashananaadha inni kun. Maqaansaasimmoo Inxooxxoo jedhamudhaan kan beekkama. iddoo bashannanaa finfinnee keessaatti kan argamu gaafa ta'u, akkuma fakkii kanarraa arginummoo namoonni adda addaa gaafa suuraa ka'an argarsiisa baayyee bareeda

Asirraa kan arginu immoo, obboleettiin keenya kan uffattee fi mataashee kan hojjatatte kan kamiseedha. Akkuma arginu morma isheerratti faayaa adda addaa keewwattee jirti, bifa adda addaa qaba. Harka isheerrattis immoo wantoota adda addaa keewwatteetti baay'ee bareeddi, baay'ee miidhagdi.

Suuraa asirraa kan argaa jirru kun, sanyii haala bareedaadhaan kan qophaa'edha. Baayyee kan itti dadhabamedha. magariisni isaas haala ittiin taa'e toora isaa fi seeraan akkaataan itti taa'e baayyee namatti tola. Namoonni baayyeenis itti dadhabaniiru.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru kunimmoo kan baay'ee bareedudha. Aadaa keenya kan nu yaadachiisu akkuma argamutti meeshaa bunaa fi jabanaa wayiidha kan argaa jirru. Bukkee isaatiin immoo ciree buna wajjin kan dhiyatudha kan argaa jirru baay'ee bareedaa baay'ee namatti tola.

Hayyee suuraa isa kanarratti kan arginu immoo tokkummaa namootaa gaafa tokkummaa dhaan ispoortii hojjechaa jiranii dha kan inni agarsiisu. Akkuma arginutti immoo wayyaa addaa wanta keelloo uffatanii jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu immoo faayaa ta'eetu gurra keenyaaf keewwannu bifaafi boca addaa addaadhaan argaa jira. Akka asirratti argaa jirrutti meetiidhaanis ta'ee warqii baayyee bareeda.

Suuraa asirratti argaa jirru Kun immoo, siree kan aadaadha. Yeroo baayyee kan argamu biyya baadiyyaa keessattidha. Baayyee bareeda, rafuudhaafis namatti tolaa, haara galfachuudhaafis, itti taa'uudhaafis namatti tolaa. Kan argamu immoo baadiyyaa keessattidha.

Tole, suuraa kanarratti kan arginu baayyee nama ajaa'ibsiisa. baayyee nama dinqisiisa. abbootiin keenya abbootiin gadaa kan arginu kun biyya booranaa keessatti kan argamanudha. Akkuma arginuttimmoo, siinqee qabatanii jiru. Wayyaa kan aadaa isaanisimmoo uffatanii jiru. Baayyee bareedu.

Suurri isa kanarratti arginuu fi kan hubannu, miny'eessitoota adda addaa, ittoo hojjechuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Iddoo kanatti kan arginu bakka gurgurtaa isa, iddoo itti gurguramu gaafa ta'u, garuu immoo miny'eessitoota ittoodhaaf kan fayyadamnudha.

Fakkii kanarraa kan hubannu immoo akkuma arginutti obboleessi keenya hoolaa qalmaaf ayyaanaaf , sagantaa adda addaadhaaf baasee gurguruudhaaf bakka tokkotti qabatee argina. Baay'ee bareeda.

Tole suuraa kanarratti kan arginu kan baay'ee baay'ee bareeduu dha. As irraa akkuma arginutti asheeta boqqolloo kan murameedha. Baay'ee bareeda. Akkuma arginutti ho'aadhas; asheeteeras. Akkuma argitu magariisa dha. Baalli isaas kan baay'ee bareeduu fi kan namatti tolu dha.

Tole fakkiin kun kan namatti miidhaguu fi uummata Oromoo Raayyaa kan ibsuu dha. Gurbaan kunis rigaa ilkaan keessaa kan qabuu fi ulee qabatee kan dhaabachaa jiruu dha.

Suura isa kanarra akkuma arginutti immoo weellisaa Afaan Amaariffaadhaan yeroo baay'ee akka weellisu beekna. Maqaan isaa immoo Tewodiroos Kaasahuun jedhamuun beekamaa. Maatii isaa fi ijoollee isaa wajjiniin suuraa kan ka'edha. Baay'ee bareedaa suurri isaanii.

Suuraa isa kana irratti kan arginu immoo meeshaadha. Kun kan fayyadu ho'ina qaamaa safaruudhaaf, akkuma arginu immoo kan barreeffama sagaltamii torba tuqaa shan jedha; inni Kun ho'ina qaamaa baayyee guddaa kan agarsiisudha.

Suuraan asirratti argaa jirru immoo haala gurgurtaa mi'a adda addaa, mi'oota kan manaa fi wantoota adda addaa bakkee itti gurgurru nu agarsiisaa jira.

Suuraa isa kanarratti kan arginu baay'ee bareeda. Namoonni xiyyaara keessatti hojjatan haala kamiidhaan barumsa isaanii hordofaa akka jiran agarsiisaa. Baay'ee bareedu. Akkaataa uffanni isaaniis ta'ee akkataan teessuma isaanii baay'ee bareeda.

Suuraan asirratti argaa jirru kun immoo, namni tokko miila isaatiin ibsaa akka hin ejjechaa jiru kan nu agarsiisuudha. Inni kun immoo balaa adda addaadhaaf saaxiluu danda'a. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa.

Suuraan kunimmoo kan nu agarsiisu intalli diimtuu bareedduu tokko wayyaa aadaa oromoo kan uffannaa aadaa oromoo uffattee morma ishee irratti mataa isheerratti haalli uffannaashee haala bareedudhaanii fi haala miidhaguun uffattee kan agarsiisudha.

Tole! Suura isa kanaratti kan arginuu fi kan hubannu immoo biyya Hamer keessatti wayyaa aadaan isaaniitis kan uffatani. Kan Hameridha. qullaa isaanii dhaabbatu. Garuu immoo haalli wayyaan isaanii fi faayaan isaanii kan agarsiisu kan biyya Hamer kan ta'e, mana isaanii keessatti ta'aa jira.

Suuraan asirra argaa jirru kun immoo, baay'ee kan bareeduu fi baay'ee kan namatti toludha. Gareewwaan faarfannoota yookan sirboota afaan Oromoo shubbisaa kan jiraniidha kan nutti agarsiisu. Leenji'aa jiru. Kanaaf, wayyaan isaaniis, haalli shubbisa isaaniis baay'ee namatti tola.

Fakkii kanarratti kan arginu, mana nyaataa tokko keessatti, nyaatotaafi meeshaalee kan ittiin dhugamu adda addaa dhiyaatee, baayyee bareedaa. Haala bareedaa ta'eedhaan, dhiyeessanii kaa'anii jiru. Nyaanni isaaniisimmoo baayyee namatti tola. Baayyee bareeda, nyaachudhaafis baayyee nama hawwisiisa. Baayyee bareeda akkuma arginutti.

Suuraa kanarratti kan arginummoo baay'ee nama kofalchiisa nama ajaa'ibsiisas. Obboleettiin keenya kan as jirtu kun jimaa yookaan caatii jedhamuudhaan kan beekamu gaafa gurgurtudha kan nu agarsiisu.

Suurri asirraa kan meekkaadhaan kan arginu dhugaatii mana keessatti kan qophaa'udha. Dhugaatii kanammoo namni kamiyyuu qopheessuu danda'a, mana keessatti baay'ee bareeda. Gaafa dhugamus immoo baay'ee namatti tola . Namni kamiyyuu qopheessuu danda'a.

Suura asirran argaatin jirru suura hayyoota keenyaadha. Suura kanarratti namoota bebbeekamoo sadii hin beekna. Inni tokkoffaan muummee keenya Dooktar Abiyyi Ahimad yemmuu ta'u, inni lammaffaa ammoo qondaala siyaasaa Jawaar Mohaammadi, inni sadaffaan immoo Lammaa Magarsaadha. Suurri kun kaninni agarsiisummoo tokkummaa isaaniidha.

Suura isa kana irraa akkuma arginu yookaan akkuma hubannutti ammo meeshaa boca adda addaa baasuudhaaf kan itti fayyadamnuudha. Yeroo baay'ee kan fayyadamnu dinnichaafi kaarota adda addaa bocaa haala adda addaan itti baasuudhafi.

Tole suuraa kanarratti kan arginu baay'ee kan bareedanii ijoolleen baay'ee babbareedoo dha. Gaafa sabaa fi sab-lammootaa gaafa isaan irratti, akkuma arginutti ijoolleen lama wayyaa addaa kan ta'eedha kan uffatanii argaa jirru. Sagantaa wayii dhiyeessaa jiru. Baay'ee bareedu; baay'ee namatti tolu.

Tole suura kana irraa akkuma argaa jirru dammadha. Innis dhandhama adda addaa kan dhiyaatedha. Innis gurgurtaadhaaf kan dhiyaatedha. Akkuma arginu bifa adda addaa qaba. Damma adii damma gurraacha waan baay'eetu jira. Baay'ee bareeda baay'ees mi'aawa.

Suura kana irratti kan arginu ammoo biyya Affaar keessatti yookaan biyya Sumaalee keessa ta'uu danda'a yeroo baay'ee, gaalli kun yeroo marga nyaachaa jirudha kan arginu. Laftisaa lafa magariisa miti.

Akkuma hubannutti suuraa kanarratti kan arginuu fi kan hubannu mucaan tokko mataasaa isa fuulduraa qofaa hambisee kaansaa murameeti. Yeroo baay'ee inni kun kan argamu biyya amaaraa kessattidha. Baay'ee bareeda.

Suuraan asirratti arginu kan baay'ee kan bareedudha. Akkuma arginutti adurree fakkaata garuummoo qeerransa jedhamuudhaan beekama. Yeroo baay'ee biyya amaaraa keessatti argama. Garuummoo sanyiin isaanii badeera garuummoo baay'ee bareeda. Bifasaa akkuma argaa jirrutti bifa gurraachaa fi buburree kan qabudha.

Suuraa asirraa argaa kan jirru kun baay'ee kan nama dinqisiisudha! Asirra kan arguu dandeenyu amma tokkummaa namootaa ti. Tokkummaa namootaa ti. Kana jechuun immoo waldaa keessatti tokkummaadhaan kadhachaa jiru. Kadhannaa geggeeffachaa jiru. Kanaaf baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisu.

Tolee; suuraa isaa kana irratti immoo kan nuti arginuu, iddoo hojii ta'ee laakkoofsaan ta'e jira (hiramee jira);bakkoota saditti qoodame laakkofsaa tokko, lamafi sadii jedhee rammadame jira. Baay'ee bareedaa, waantootni adda addaas irra ta'a jira. As irra waan baay'ee arguu dandeenyaa.

Tole, suuraa kana irratti akkuma arginutti immoo, kan nama ajaa'ibuudha! Warri seera kabachiisan namoota adda addaa konkolaataa dhaabsisanii, mootoras dhaabsisanii seera ibsaafii akka jiraniidha kan argaa jirru; baay'ee namatti tola.

Suuraan Kun kan dubartoonni uffata sabaa fi sab-lammii adda addaa uffatanii kan dhaabbachaa jiranii dha. Dubartoonni kunis uffanni isaanii fi haalli isaanii kan baayyee bareeduu dha.

Tole. Asirra, fakkii kana irraa kan arginu immoo dhugaatii ammayyaadha. Keessa isaas immoo akkuma arginutti cabbiin jira. Dhugaatiin kun baay'ee guba; gaafa dhugnu yookaan gaafa fayyadamnu. Garuu baay'ee namatti tola dhugaatiin kun.

Suuraa isa kana irratti kan arginu immoo, suuraa taphaa kubbaa millaa sagantaa kam irratti akka addemsifamu kan agarsisuudha. Maxxansaa yookaan beekisa sa'atii kam irratti akka addemsifamuu kan agarsisuudha.

Suura asirratti kan arginu kuni immoo teessoodha; garuu immoo teessoon kan aadaadha. Yeroo baay'ee mootiiwwan kan irra taa'aa jirani, mootii warra Jimmaa fa'i. Baay'ee bareeda! Baay'ee namatti tola!

Fakkii kana irratti kan hubannu immoo, sanyii addaa addaa bifa dhaabamuudhaan kan qophaa'e ennaa ta'u, haalli qilleensa isaas illee baayyee namatti tola.

Suuraa kana irratti yookaan fakkii kana irraa kan nuti arginu fi hubannu, immoo mana barumsaa tokko keessatti barsiistuun isaanii barattootadhaaf waa'ee barumsa isaanii ibsaa jirtii. Akkuma arginutti, waanta itti ulfaate gaafachaa jiru ijoolleen barsiiftuun immoo toora isheetiin immoo ibsaa jirti baayyee namatti tolaa, baayyee bareeda.

Fakkii kana irraa kan hubannuu waantoota beeksisoota adda addaa gaazexaarraa akka maxxanfamedha. Akkasumas, sagantaa adda addaa fi beeksisa adda addaa qaba asirraa akkuma mul'atutti. Kanaaf baay'ee namatti tola.

Suuraan kunis immoo baay'ee baay'ee kan namatti toluudha. Akkuma arginutti, iddoo kanatti midhaan safaraa akka jiraniidha kan agarsiisu. Intalli immoo harka isheetiin qaqqabachaa jirti. Daa'imni tokkos. Baay'ee bareeda suuraan kun.

Asirraa kan arginu akkaataa supheen itti hojjatamudha. Haati keenyaa fi obboleettiin keenya suphee hojjachaa jiru asirratti akkuma arginutti. Haala kamiin akka hojjachuu dandeenyu kan agarsiisudha; baay'ee bareeda.

Suuraa isaa kana irraa immoo kan arga jiruu kun, baay'ee kan bareduudha. Dhugaatti adda addaa fi nyaatootataa adda addaadha kan argaa jiru. As irra fannifamee haala bareeda fi toora bareedadhan ka'ameedha argaa jiruu baay'ee bareeda.

Tole suura kana irratti kan argamu waan baay'ee nama dinqisiisuu fi namatti toludha. Saamunaa ilkaanii fi vaaziliinii walitti maknee fuula keenyatti akkamitti akka godhachuu qabnu kan nutti agarsiisudha. Akkuma arginu intalli fuula isheetti godhachaa jirtii kan baay'ee namatti toludha.

Suuraa asii kanarratti kan arginu, hiriira ta'e irratti alaabaa Oromiyaa fi kan Itoophiyaa konkolaataa isaaniirratti fannisaniitu akka wal hordofaa jiran argaa jira. baay'ee bareeda alaabaan.

Suura kanarratti kan arginu suuraa baay'ee baay'ee bareedudha. Akkuma arginutti barattoonni adda addaa mana barumsaa tokko keessatti egaa mana dubbisaa keessatti gaafa dubbisaa jiran agarsiisa. Akkuma argamu tokkummaadhaan sagalee isaanii osoo hin dhageessisiin gaafa dubbisan baay'ee bareedaadha.

Asirraa kan arginummoo kan beeksisa baankii daldalaa Itoophiyaa kan duraanii beeksifni isaa kana fakkaata akkuma argaa jirrutti ingliffaa fi amaariffaan barraayee jira. Baay'ee bareeda.

Isa kanaa immoo baayyee kan namatti toludha. Nyaata kan aadaa ta'eetu ittoo fi dhadhaadhaan sukkuumamee baayyee bareeda nyaachuudhaafis gaafa nyaannu jechuudha, bukkee isaatiin immoo warqeen jiraa, warqee tolfamee warqee bilchaataan jira baayyee bareeda, baayyee namatti tola yeroo baayyee immoo, biyya wallaggaa keessaa argama.

Tole. Asirra kan arginu, fakkii kanarra kan arginu kunimmoo kan baay'ee namatti toludha. Kitaaba kan barraa'ee gaafa ta'u, kitaabni kunimmoo kitaaba walalooti. Mata dureen isaas immoo 'Gola Icciitii' yeroo jedhu, kan barreesses immoo Boonaa Gammachuudha. Baay'ee namatti tola, yaada adda addaa fi walaloo adda addaa qabatee jira.

Fakkii kanarraa kan hubannu immoo mana jireenyaa tokko keessatti yookaan qe'ee tokko keessatti gaafa namni tokko wayyaa hodhudha. Meeshaa wayyaa ittiin hodhu qabateetu taa'aa jiru kan agarsiisudha. Sa'aatiin isaa immoo baay'ee dukkan'eera garuu baay'ee bareeda suuraan isaa.

Tole, Suura kanarratti kan arginu baay'ee kan bareedudha. Iddoo hojii tokko keessatti yeroo wal-ga'iidhaafis ta'e, qophii adda addaadhaaf haasaa taasisuudhaafis, xiyyeeffatanii hojjechuudhaaf kan itti fayyadamnu. Iddoo hojiidha akkuma arginutti. Teessoo fi waraqaa adda addaa argaa jirra. Asirra baay'ee bareeda!

Suuraa kanarratti kan arginuu fi kan hubannu immoo muuzii kan biqilaa jirudha. Muuzii fi warqeedha lachan isaanii yeroo baay'ee mana keenya birattidha kan dhaabamu. Akkuma arginu inni kunimmoo daraaraa jira. Kan dhiyoodhaan dhaabameedha baay'ee bareeda.

Suuraa isa kanarratti kan arginu kan baay'ee bareeduudha. Kan arginusimmoo laga Abbayyaadha. Baay'ee namatti tola. Akkaataa itti hara isaa, hara keessaa qaba. Baay'ee bareeda bifni isaas.

Lagni suura kanarratti argamu immoo kan baay'ee baay'ee bareedudha! Lagni kun laga Abbayyaa jedhamuudhaan beekama. Akkuma arginutti immoo gaafa yaa'udha kan nu agarsiisu. Aaras qaba. Bakkasaas immoo bosonaan haguugamee jira; baay'ee bareeda!

Tole. Meeshaa kana irraa kan argaa jirru kun immoo meeshaa wayyaa kan ittiin 'maka'uuf' hodhaaf kan fayyadamnuudha. Akkuma argitanitti wayyaa sirreessuudhaaf fayyada. Baay'ee bareeda, baay'e hojii salphisa. Hojii namaaf salphisa. Wayyaa namaaf baay'ee bareecha. Baay'ee namatti tola.

Fakkii kanarratti kan arginu immoo ijoolleen kubbaa taphatanii inni tokko gaafa dhaabbatu, inni tokko immoo jilbeenfatee galateeffatudha. Akkuma hubannutti tapha kubbaa isaaniirratti akka milkaa’e fa'aa agarsiisa. Kanaaf yeroo galateeffatu argaa jirra baay'ee namatti tola.

Suuraa kanarratti kan argaa jirrummoo afuuffee bifa adda addaa kan qabuudha. Iddoo tokkotti hidhamee jira. Bifa adda addaa fi halluu adda addaadhaan kan qophaaye baay'ee kan bareeduudha baay'ee namatti tola.

Isa kana immoo kan argaa jirruu, kana irraa kan hubannu, meeshaaleen Kun kan fayyadan yeroo baayyee namoonni konkolaataa qabdanidha. Yeroo baayyee kan fayyadu immoo sibiila jabeessuu fi hiikuufidha.

Fakkii kana irratti kan arginu dammaafi inni geengoon sun ammoo "zikkunnii" jedhamuun beekama. Mana keessatti lachuu isaanii walitti maknee fuula keenya bareechuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Baay'ee bareedaadha.

Suuraan isa kunimmoo baay'ee kan nama gammachiisuufi baay'ee baay'ee namatti toludha. Asirraa akkuma arginutti mana amantaa tokkoo keessaa tokkummaadhaan kitaaba qulqulluu gaafa dubbisanu kan agarsiisudha. Tokkummaadhaan namni hundumtuu, dubartoonni wayyaa adii uffatanii, dhiironni immoo wayyaa kan biraa uffatanii tokkummaadhaan gaafa kitaaba qulqulluu dubbisaa jiranidha.

Suuraa isa kana irratti kan nuti hubanuu immoo, akkuma arginuutti iddoo itti dhiqataan dhiqanaa kan harka, kan qaamafi kan waanta adda addaadha kan jiru. Qaama keenyaa kan deebanu yookaan kan dhiqanuu wantaa adda adda achi irra jira. Baay'ee bareeda.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru keeshaa keessatti nyaata biyyaa alaatti beekamaa ta'ee fi biyya keenya keessatti hedduminaan kan itti fayyadamnuu dha. Maqaan isaas makaroonii dha. Innis kan baayyee mi'aawwuu fi kan namatti toluu dha.

Suuraa isa kanarraa kan arginu kunimmoo haadholiin keenya qoraasuma gurguruudhaaf madabaan qopheessaniitu argaa jirra. Akkuma arginutti immoo baay'ee bareeda.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru immoo dubartoonni lama wayyaa kan Afrikaa uffataniiti fuula isaanii irratti immoo wantoota halluu adda addaa dibataniitu jiru; akkuma arginutti. Sanaan alatti immoo faayaa adda addaa morma isaanii irratti godhanii jiru. Aadaa isaanii beeksisuudhaaf yaalaa jiru.

Suuraan kana irratti arginu, baayyee kan namatti toludha. Fedhii ijoollee fi fedhii barattootaa daree tokko keessatti taa'anii gaafa baratanii fi baratanii fi Yeroo barsiisonni gaaffii gaafatan deebisuudhaaf harka yeroo baasanidha kan nuti argarsiisu, baayyee bareeda, baayyee namatti tola.

Suuraa isa kana irraa kan argaa jirru yookaan hubannu faanosii jedhamuun beekama. Meeshaa kan aadaa gaafa ta'u kan argamu immoo baadiyyaa keessattidha. Ifa kennuudhaan tajaajilaa warra iddoo ifaa argachuu hin dandeenye birattidha yeroo baayyee kan fayyadamuu fi argamu meeshaan Kun meeshaa kan aadaadha. Namatti tola baayyee bareeda.

Suuraa isa kana irraa kan arginu immoo, konkolaataa warra dhukkubsatan geessuudhaaf gara mana yaalaatti geessuudhaaf kan fayyadudha. Akkuma arginu haaraadha, banameeras garuu immoo yeroo baayyee kan tajaajilu dhukkubsatanii namoota garaatti baatan gara mana yaalaatti geessuudhaaf baayyee namatti tola.

Suuraa isa kana irratti kan argaa jirru ammoo dubartoonni adda addaa wayyaa kan aadaa Oromoo uffatanii shubbisaa akka jiran kan agarsiisudha. Haalli uffannaa isaanis ta'e akkaataan mataan isaanii itti hojjetame, akkaataan itti shubbisaa jiran baay'ee bareeda.

Tole, as irraa akkuma arginutti immoo wayyaa kan aadaa dha intalli uffattee kan jirtu. Mormashee irrattis kan keewwatte immoo faaya kan aadaa dha. Haala ammayyaadhaan hojjetamee akkasitti bareedee argina. Halluun isaas immoo magariisuma. Gosa jirbii magariisa dhaan hojjetamee baay'ee bareeda.

Suuraa kanarratti kan argamuu fi kan argaa jirru immo, akkuma arginutti fuduraalee adda addaadha kan argaa jirru. Mana nyaata, Mana gurgurtaa tokko keessatti wantoota adda addaa akka muuzii, appilii, burtukaanaa fi wantoota adda, addaatu fannifamee jira akkuma arginutti. gurgurtaadhaf dhi'aate jira. baay'ee namatti tola, baay'ee bareeda.

Fakkii kana irraa kan arginu baayyee kan bareeduudha; abaaboon gaafa daraaru kan agarsiisuudha. Baayyee bareeda akkuma arginutti bifa addaa addaa qabaa. Daraaraa isaa irratti daraarri keelloodha. Abaaboon isaa immoo adiidha. Mukti isaa immoo baala magariisaa qaba.

Suuraa isa kana irratti kan argaa jirru kun baayyee nama gaddisiisa. Dubartoonni addaa addaa sagalee isaanii dhageessisudhaaf; waantota addaa addaa waraqata irratti barreessanii suuraa addaa addaa maxxansanii bahanii sagalee ta'uudhaaf dubartoota bira kan yaalaa jiranidha. nama gaddisiisa.

Akkuma suuraa kana irratti arginutti suura kana kan ibsu, namoonni dorgommii muummeedhaaf kan dorgomaa jiranidha. Haala yaada isaanii kan itti ibsaa jiranidha. Baay'ee baredu.

Suuraa isa kanarraa kan arginuu fi kan hubannu qodaa kan shaayii fi kan bunaa qabatee qodaa shaayii kan ittiin danfisan argaa jirra baay'ee bareeda.

Tolee suuraa kana irratti kan argaa jiruu immoo Re'oota adda addaafi hojaa adda addaa kan qabanidha kan argaa jiruu as irra. Akkuma arginuti immoo qalmaaf kan gahaanidha. Gafaa margaa nyachaa jiraanidha kan agarsisuu. Baay'ee bareeda.

Fakii kana irraa kan arginu meeshaa ittiin fiignudha. Yeroo baay'ee mana keenya keessatti hin argamu. Mana ispoortiitti kan inni argamu. Meeshaan Kun kan inni fayyadu fiigicha fiiguudhaafi.

Tolee ,suuraan kun baay'ee baay'ee kan bareeduudha akkuma arginuttii. Sagantaa yeroo cidhaadhaaf kan qophaaheedha inni Kun akkuma arginutti. Karaa ammayyaadhaanis ta'ee karaa aadaadhaan karaa lachanuudhaan walitti makamee kan dhiyaateedha, halluunsaas ta'e akkaataan inni itti dhiyaate.

Suuraa kanarraa akkuma arginu kan baay'ee namatti toludha. Akkuma arginutti barattoonnii mana barumsaa tokkoo keessatti kan jiran hiriyaan gaafa nyaata fudhachaa jiranidha kan agarsiisu. Nyaata adda addaa nyaachuudhaaf akka hiriiranidha. Nyaatammoo fudhachaa jiru akkuma arginutti baay'ee bareeda.

Fakkii kanarraa kan hubannuu immoo beeksisa kan oduudha. Oduun kunimmoo Amaariffa fi afaan Ingiliffaan barraa'e. Garuummoo gara afaan Oromootti gaafa jijjiirru oduu kan jedhuudha kan agarsiisu.

Suuraa kana irratti kan arginu baayyee kan namatti toluu dha. Dubartoonni mana kessatti akkamiin gogaa fi miidhagina isaanii akka eeguu qaban kan agarsiisuu dha. Innis baayyee kan namatti toluu fi nama hawwatuu dha.

Suuraa isa kanarraa kan argaa jirrummoo kan baay'ee namatti toludha akkuma arginutti. Muduraalee fi kuduraalee adda addaadha kan jiru. Iddoo kanatti raafuunis jira, qullubbii adiinis, kaarotnis jira akkuma arginutti akkuma mul'atutti gurgurtaadhaaf kan dhiyaatee jirudha.

Akkuma arginu suuraa kana irratti immoo bara dhaloota kan ijoollee kabajuudhaaf kan qophaa'eedha. Afuuffee ifa adda addaa kan qabuudhaan kan faayamee dha. Baay'ee bareeda. Wantoota adda addaas immoo achirraa arginaa; baay'ee bareeda.